Hooltikelcherii keessatti rakkooleen akka dhibee biqiltuu, balaa bineensaa, hanqina bishaanii fi jijjiirama qilleensaa muudachuu danda'u. Rakkooleen kunneen oomisha hir'isu. furmaanni isaaniis mala to'annootii fi turannoo barbaaddachuudha.

Walumaa galatti qonna loonii yookaan horsiisee bultootaa guddachuun dinagdee biyyaatiif bu'aadha. Kun qonna loonii hojii uuma galii dabala soorataa fi omisha garagaraa kenna jireenya horsiisee bultoota fi ummata bal'aa fooyyessa. Kanaaf qonna loonii cimsee dagaagsun murteessadha.

Midhaan nyaataa addunyaa irratti gosa garagaraa qaba. Qamadii, garbuu, boqqolloo, shaayii, atara, xaafii fi midhaaleen beekamoo ta'an keessaa isa tokko. Gosoonni kunniin biyyoota garagaraa keessatti soorata bu'uuraa ta'anii jiru.

Konkolaatan qonnaa yookaan taraaktarri meeshaa qonna ammayyaa keessatti iddoo guddaa qabuudha. Dandeettii hojii qonnaa adda addaa kan akka lafa qotuu, facaasuu fi midhaan haamuuf barbaachisan saffisaa fi bu'a-qabeessummaan raawwachuuf gargaara. Jalqaba irraa eegalee teknooloojiin isa fooyya'aa dhufe har'a tiraaktaroota humna guddaa fi sirna to'annoo elektirooniksii jabaa qaban argachaa jira.

Qonna indaastirii guddachuun hanqina nyaataa fi beelaa hir'isuuf gargaara. Oomisha Qonnaa irraa gara indaastirii geddaruun soorata gara garaa oomisha. Sooranni indaastirii qophaa'e uummata bal'aaf ga'umsa qaba. Kanaaf qonna indaastirii hanqina nyaataa hir'isuuf shoora olaanaa qaba.

Gosa agiroo keemikaalotaa keessaa kanneen ijoo ta'an, qoricha ilbiisaa, qoricha dhibee biqiltuu, qoricha bineensaa fi foolii gabbataa dabala. Kanneen kun biqiltoota irraa miidhaa ittisuun oomisha dabalu.

Midhaan nyaataa oomishu haala qilleensa lafa bishaan fi meeshaalee qonnaa irratti hunda'a haali qilleensa gaarii fi lafa oomishaaf mijataa ta'e oomisha midhaan nyaataa rakkoon qilleensa oomishaa midhaan nyaataa hir'isa.

Sanyii mirkanooftuun sanyii dhaabbanni sanyii yookiin qonnaan bultoonni filatamoon sadarkaa sanyii warra qonnaa irraa guddisaniidha. Sanyiin kun guutumatti qulqullinnaa fi amaloota fooyya'oo of keessaa qabaatee qonnaan bultoota gabaatti gurguramuuf kan dhihaatudha. Kunis dhaabbilee mirkaneessa sanyii yookiin ministeerota qonnaatiin towwatamee mirkanaa'a.

Walumaa galatti sirni furdaa aadaa, duudhaa fi tokkummaa hawaasaa calaqqisiisa. Sirni kun maatii lamaan walitti fiduun nageenya, gammachuu fi guddina hawaasaa mirkaneessa. Kanaaf sirni furdaan hawaasa keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha.

baankiin nyaataa hojii isaa keessatti hirmaannaa gareewwan garaa garaa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa barbaada. hirmaannan kun hojii baankii nyaataa milkeessuf murteessadha. dhaabbileen kun illee deeggarsa maallaqaa fi meeshaalee kenna.

Qoricha bineensaa biqiltoota hin barbaachisne yookan harcaati lafaa irra jiran balleessuuf oola. Harcaatiin oomisha hirrisuuf sababa ta'uu danda'a kanaaf heerbisaayidiin fayyadamuun oomisha dabala.

Seenaa keessatti tiraaktarri jalqaba beelladoota qonnaa bakka buusuuf uumame. Jalqaba maayashina hu A A Harkaatiin kan hojjetan yoo ta'an booda gara maakiinaa gubbaa keessaa jijjiiramaniiru fuula duraa f tiraaktarri teknoolojii ofumaa isaatii hojjetu fi elektiriikii fayyadamu irratti hojjetamaa jira. Tiraaktaroonni ofumaa isaanii hojjetan kun qonnaan bulaan towannoo tokko malee hojii isaa akka tumu dandeessisa.

baankin nyaataa yeroo heddu gargaarsa maallaqaa, midhaan nyaataa qopha'aa fi soorata garagaraa walitti qabudha. kennaan kunis namoota rakkina keessa jiran bira gahuf oola. hawaasni naannoo fi dhaabileen garagaraa baankii nyaataa waliin ni hojjetu.

Sanyii filatamaan soorata gaarii fi humna nyaataa qaba. Nyaanni sanyii filatamaa fayyaa namaaf gaariiidha. Qonnaan bultoonni sanyii akkasii omishuun ummmataf soorata gaarii kenna. Soorranni sanyii filatamaa hanqina nyaataa hir'isa. Kanaaf sanyii filatamaan soorata gaarii qabu filatamuu qaba.

Adamsuun seeran alaa bineensota bakkee irratti balaa guddaadha. Namoonni qaamolee bineensota kanaa akka gaafa arjoo, ilkaa arbaa yookiin gogaa qeeransoo gatii guddaan gurguruuf bineessota kana ajjeesu gochi seeran alaa kun lakkoofsa bineensota baay'ee dhabamsiisaa dhufeera.

Holtikaalcheriin oomisha soorata qulqullina qabu fi viitaaminii, maayineraalota fi faayidaa fayyaa hedduu of keessaa qaba. Fuduraa fi muduraaleen nyaataman fayyaa qaamaa fi ittisa dhukkubaa cimsuu danda'u of keessaa qabu.

Midhaan argamsiisan kuusaa fi tursiisa sirrii gochuun barbaachisaadha. Kuusaa sirriin yoo hin jirre midhaan miidhamuu fi baduu ni danda'a. Kanaafuu midhaan argamsiisan keessatti kuusaa fi tursiisni sirriin barbaachisaadha.

Walumaa galatti qonna indaastirii guddachuun dinagdee biyyaatiif bu'uura. Indaastiriin qonna hojii uumuun galii dabala. Hanqina nyaataa hir'isaa fi misooma biyyattiif shoora olaanaa qaba. Qonna indaastirii cimsuun jireenya qonnaan bultootaa fi uummata bal'aa fooyyessa. Kanaaf qonna indaastirii cimsinee dagaagsuun murteessaadha.

Hooltikaalchiriin ijoollee, dubartoota fi garee dadhaboo ta'an biratti carraa hojii dubartoonni fi ijoolleen hojii hooltikaalchirii irratti hirmaachuun galii argachuu danda'u jechuudha.

Misooma bosonaa keessatti qorannoon sanyii mukaa lafa mijataa fi mala dhaabuu irratti xiyyeeffachuun bu'aa guddaa qabu. Qorannoon kun bosona haaraa dhaabuu gargaara kanaaf yeroo yerootti qorannoo gargaraa taasisuu misoomni bosonaa akka manca'ee hin banne taasisa jechuudha.

qonna loonii keessatti sanyii loonii filatamaa fayyadamun oomisha dabaluuf barbaachisaadha. sanyii loonii oomisha aannanii, foonii fi marga loonii dabaluuf shoora olaanaa qabu. qorannoon sanyii loonii foyya'aa oomisha loonii cimsuuf gargaara.

Sanyii filatamaan tajaajila yeroo dheeraa kennuu danda'a. Yeroo dheeraa keessatti oomisha kennuun bu'aa qonnaan bultootaa dabala. Sanyii yeroo dheeraa oomishuun diinagdee cimsuuf gargaara. qonnaan bultoonni sanyii akkasii filachuu qabu. Kanaaf sanyii yeroo dheeraa oomishuun filatamuu qaba.

Tiraaktarri hojii qonnaa baay'ee salphisuun rakkoo humna namaa qonnaa keessatti hir'isuu danda'a. Bakka tokko tokkotti humni namaa qonna gara hojii biroof deemuu yookiin teeknoloojii qo'achuuf gargaaruu danda'a. Garuu garaagarummaa biyyoota guddatanii fi guddachaa jiranii jidduu jiru tiraaktara fayyadamuu irratti guddaadha.

Hojii qonna sanyii keessatti sadarkaaleen gurguddoo muraasnin jiru sadarkaaleen kunis sanyii hundee uumuu sanyii bu'uuraa guddisuu sanyii warra qonnaa baayyisuu fi dhuma irratti sanyii milkaa uumuu dabaluudha tokkoon tokkoon sadarkaa keessatti qulqullinni sanyii kan merkanaa'u yoo ta'u kunis sanyii sirrii ta'e qofa qonnaa bultoota bira akka ga'u taasifama.

Sanyiin bu'uuraa sanyii hundee irraa kan guddatu yoo ta'u kanas dhaabbilee mootummaa yookiin waajjiraaleen sanyii kan qopaa'an hojjetu. Sadarkaan kun lakkoofsa sanyii gaarii dabaluun sanyii warra qonnaaf dhiheessuuf gargaara. Qulqullinni fi gosti isaa qulqullinni eegamuu danda'u isaa to'atamuu mufteessadha.

bosonni tajaajila daawwannaa fi bashannanaa hawaasaf kenna. namoonni bosona daawwatan gammachuu fi tasgabbii argatu. daawwannaan bosonaa galii dabalataa argamsiisa. bosonni bashannanaa fi boqonnaa hawaasaf faayidaa qaba. misoomni bosonaa tajaajila daawwannaa cimsuuf gargaara.

Bineensonni bakkee bosonaa gammoojjifii lagaa keessatti argamu naannoon jireenya isaanii bifa garagaraa qaba bosonni bineensota bakkee quubsummaa gaarii kenna gammoojjii ammoo bosonaaf bifa addaa qaba. lagaa fi haroo keessatti bineensota bishaan keessa jiranii ni argamu.

Agirookeenkaalota fayyadamuun yeroo hunda ilaalcha naannoo fi fayyaa namaa keessa galchuu qabna. Mala orgaanik farmiingii kan jedhamu fi intigireetitti beestimaaliimantii kan jedhamu fayyadamuun miidhaa ni xiqqeessa.

sirna furdaa keessatti waliigaltee maatii lamaan gidduutti taasifamu murteessadha. Maatii dhiiraa fi dubartiin waliigaluun haala furdaa irratti mari'ata. Waliigalteen kun maatii lamaan walitti fiduu shoora olaanaa qaba. Kanaafuu sirni furdaan waliigaltee maatii lamaanii irratti hundaa'a.

Misooma bosonaa keessatti bosona haaraa dhaabuu, kan duraan jiru tikfachuu fi lafa bosonaa bal'isuun hojii ijoodha. dhaabbata mootummaa fi hawaasaa waliin hojjechuun bu'aa guddaa fida.

Hooltikeelcharii jechuun damee qonnaa biqiltoota midhaan nyaataa alatti kanneen akka kuduraa fi biqiloota faayidaa addaa qabu kunuunsuuurratti xiyyeeffatuudha. Dameen kun guddina soorataa diinagdee fi fayyaa hawaasaa keessatti shoora olaanaa qabu.

Walumaagalatti agiroo keemikaalota oomisha qonnaa dabaluu fi dhibee fi balaa to'achuuf diinagdee fi nageenya nyaataa cimsuuf shoora olaanaa qaba. fayyadama sirrii fi to'annoo cimaa barbaachisa.

Midhaan nyaataa oomishuu dandeetti fi ogummaa qonnaan bultootaa barbaada. Leenjii fi hubannoon oomisha midhaan nyaataa fooyessuuf muteessadha. Qonnaan bultoonni ogummaa fi beekumsa argachuu oomisha isaanii dabala.

Bineensonni bakkee seenaa fi aadaa uummataa waliin wal qabata. Uummanni bineensota bakkee fakkeenyummaa fi mallattoo godhata. Seenaa keessatti bineensonni bakkee faayidaa qaban ni jiru. Aadaan bineensota bakkee calaqqisiisa. Kanaaf bineensonni bakkee seenaa keessatti hirmaata.

Qonnaa indaastirii keessatti walitti dhufeenya mootummaa fi dhuunfaa jajabeeffachuu barbaachisaadha. Mootummaa fi dhuunfaan waliin hojjechuu indaastirii qonnaa cimsuuf garqaara. Deeggasa mootummaa fi hirmaanaa dhuunfaa guddina indaastiriitiif kanaaf walitti dhufeenya cimsuu barbaachisaadha.

Bosonni qilleensa qulqulleessuuf shoora guddaa qabu. Fakkeenyaaf qilleensa faalamaa ofitti fudhachuu fi qilleensa qulqulluu naannoo uumamaatiif kenna. Kanaaf misooma bosonaa cimsuu barbaachisaadha.

Sirna furdaa keessatti aadaa fi duudhan hawaasaa calaqqisu aadaan kun uffata aadaa, sirba, shubbisaa fi nyaata aadaa ofkeessaa qaba. Duudhan hawaasaa sirna furdaa keessatti ifatti mul'ata.

Hojii qonna sanyii keessatti jal'isiin iddoo guddaa qaba. Sanyii qulqulluun yeroo hundaa bishaan gaarii argachuu qabu. Kunis baala isaa sirritti guutee yeroo sirritti akka bilchaatu gochuuf murteessaadha jal'isiin oomicha sanyii dachaan dabaluu danda'a. Akkasumas naannoo roobni hin jirre keessatti oomicha sanyii mirkaneessuu barbaachisa.

Qonna indaastirii keessatti kunuunsa naannoo eeguun barbaachisaadha, Indaastiriin qonna bal'aa naannoo irraa of eeguu qaba. Qabeenya uumamaa akka bishaan lafaa fi margaa ittiffachuun murteessadha. Kanaaf qonna indaastirii keessatti naannoo eeguuf tarkaanfiin fudhatamuu qaba.

agiroo keemikaalota jechuun meeshaalee fi qorichoota qonna keessatti oomisha dabaluu, dhibee fi balaa biqiltootaa to'achuuf akkasumas lafa qonnaa fooyyessuuf itti fayyadamnuudha. isaan keessaa bu'uuran faayidaa oomisha qonnaa guddisuuf ooludha.

Sanyiin filatamaa aadaa fi seenaa ummataa waliin wal qabata. Uummanni sanyii filatamaa aadaa isaa keessatti faayyadama. Seenaa keessatti sanyii filatamaa faayidaa qaba. Aadaa sanyii filatamaa calaqqisiisa. Kanaaf sanyiif aadaa fi seenaa waliin wal qabatu filatamuu qaba.

Sanyiin hundee jalqabaa adeemsa qonna sanyiiti. Kunis qorattoota yookiin dhaabbilee qorannoo qonnaatiin kan uumame yoo ta'u, qulqullina sanyii sanaa fi amala barbaadame hunda guutummaatti of keessaa qaba. Sanyiin hundee kun lakkoofsaan baay'ee xiqqaa yoo ta'u, eegumsaa fi to'annoo cimaa jalatti guddatu. Kaayyoun isaa inni guddaan sanyiiwwan sadarkaalee itti aananiif bu'uura qulqulluu fi hidhaa gaarii ta'e kennuudha.

Midhaan nyaataa oomisha lafa irraa argamudha. Oomishni midhaan nyaataa yeroo heddu qonnaan bultoota fi dhaabbilee qonnaa irraa argama. Qonnaan bultoonni midhaan nyaataa oomishuuf lafa qopheessuu, biqilchuu fi kunuunsuu irratti hojjetu.

phooltikaalcharii gosa biqiltoota garagaraa of keessaa qabu isaanis mudura fakkeenyaf muzii paappayaa kuduraa akkuma kaaroti atara biqiltoota midhaawo akka zayitii bunaa fi biqiltoota faayidaa adda addaa qaban akka qorichaa fi foolii dabalata.

Midhaan nyaataa qorannoo fi xiinxala irratti hunda'a. Qorannoon mala oomisha haala lafaa balaa fi fayyaa irratti dangeeffamu xiinxalli kun oomisha midhaan nyaataa fooyyessuuf gargaara jechuudha.

Bosonni indaastirii fi hojiiwwan garaagaraa keessatti faayidaa olaanaa qabu. Mukkeen bosona manneen meeshaalee qorichaa fi waraana keessatti kanaaf misooma isaa cimsuu diinagdee biyyaa tajaajiluudha.

midhaan nyaataa oomishuun rakkoo beelaa hanqina nyaataa hir'isuuf murteessaadha. biyyoonni hedduu midhaan nyaataa oomishuuf teeknoolojii ammayyaa fayyadamu. oomisha midhaan nyaataa guddisuun nageenya nyaataa mirkaneessa.

Sanyii filatamaa lafa irratti guddina gaarii agarsiisa. Lafni salphaa fi jabaa sanyii filatamaa barbaada. Qonnaan buntoonni lafa isaanii ilaaluun sanyii filachuu qabu. Sanyiin lafa irratti guddina gaarii argamsiisu oomisha daban kanaaf lafaa fi sanyii walsimsiisuu barbaachisaa.

Sirni soddaa keessatti miira gammachuu fi boo'icha waliin mul'ata. Gammachuun jireenya haaraa jalqabuu irraa maddu. Boo'ichi immoo maatii irraa fagaachuu fi jijjiirama jireenya irraa dhufa.

Baankii nyaataa hojii isaa keessatti dandeetti fi ogummaa hojjetoota isaa guddisuu fi leenjii ni kenna. Leenjiin kun haala kuusaa raabsaa fi to'annoo nyaataa irratti xiyyeeffata. Ogummaan hojjetoota hojii baankii nyaataa saffisiisa.

Bosonni indaastiriiwwan qoricha dawaa fi meeshaalee garagaraa oomishuuf faayidaa guddaa qaba mukkeen bosonaa qoricha uumamaa fi nyaata horii oomishuuf oola dabalataanis meeshaalee mana garagaraa irraa hojjechuuf faayidaa guddaa qaba.

Agiroo keemikaalota kuusu fi tursiisuu sirrii gochuu murteessadha. Kuusaa sirrii fi bakka quusummaa irraa fagaatanii tursiisuu akkasumas mallattoo galmee sirrii qabaachuun barbaachisaadha.

Walumaagalatti misoomni bosonaa naannoo eeguuf qilleensa qulqulleessuuf lafa ol kusii bineensota kunuunsuu keessatti faayidaa olaanaa qaba. Hawaasni bosona kunuunsun fayyadamummaa isaa itti fufe misoomni bosona guddin diinagdee aadaa fayyaa hawaasaa cimsuuf murteessaadha. Bosonna kunuunsuun dhalootaaf faayidaa guddaa qaba.

kunuunsa fayyaa loonii eeguun qonna loonii keessatti murteessaadha. loon dhukkuba irraa eeguuf talaallii fi qoricha barbaachisaa kennuu qabna. fayyaa loonii yoo eeggamu oomisha loonii dabala kanaaf horsiisee bultoonni fayyaa loonii irratti xiyyeeffachuu qabu.

Qonna loonii keessatti rakkoolee akkaan kenna nyaataa dhukkuba loonii fi gatiin gabaa furuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Rakkoolee kunneen qonna loonii furmaanni sirriin qonna loonii cimsuuf barbaachisaadha. Kanaaf qonna loonii keessatti rakkoolee kanneen furuun daran bu'aa olaanaa qaba.

Tekinoloojii ammayyaa fayyadamuun midhaan argamsiisa oomishuuf bu'aa guddaa qaba. Meeshaalee haaraa mala waraabessaa fi foolii gabbataa fayyadamuun oomisha dabala. Kanaafuu tekinoloojii ammayyaa fayyadamuun gahee olaanaa qaba jechuudha.

Gatiin tiraaktara jalqaba irratti baay'ee guddaa ta'uu danda'a garuu yeroo dheeraf yoo ilaalamu bu'aa qabeessummaa guddaa qaba. Tiraaktarri hojii saffisaa fi bu'aa qabeessummaa hojjechuu isaa oomisha midhaanii guddisuun gatii isaa deebisee deebisuu danda'a.

Xaafiin midhaan aadaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti iddoo olaanaa qabudha. Xaafin biddeenaa fi nyaata gara garaa oomishuuf oola. Guddina isaa mirkaneessuuf bishaan gahaa fi lafa mijataa barbaada.

fuula durii bineensota bakkee jijjiirama haala qilleensaa fi dandeettii namaa naannoo eeguu irratti hundaa'udha. yoo namoonni dhiibbaa isaanii hir'isan, bosona deebisanii dhaabanii fi hojii eegumsaa jabeessan bineensonni kun jiraachuu isaanii itti fufu. fuula durii gaariin kan uumamu yeroo namoonni fi bineensonni bakkee naannoo tokko keessatti nagaan walqixa jiraatan qofaadha.

Qamadiin midhaan addunyaa irratti beekamaa fi soorata bu'uuraa ta'eedha. Qamadiin buddeena, daabboo, makoroonii fi nyaata garaagaraa oomishuuf oola. Oomisha isaa dabaluuf mala ammayyaa fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf qamadiin faayidaa guddaa qaba.

Tajaajilli fayyaa horii balaa dhukkuba namaaf daddarbu irraa eeguuf gargaara. Dhukkuboonni horii gara namaatti darbu ni jiru. Ogeeyyin fayyaa horii dhukkuban kana ittisuuf hojjetu. Fayyaan horii fayyaa namaa waliin walqabata. Kanaaf tajaajilli fayyaa horii hawaasaf eeguuf murteessaadha.

Diizaayiniin tiraaktaraa yeroo hojii qonnaa keessatti humnaa fi tasgabbii kennuu murteessadha. Tiraaktarri gadi bu'u fi bal'aa ta'uun isaa iddoo lafa ol ka'aa fi gadi-deebi'aa ta'etti akka hin gufanne gargaara. Akkasumas qabxii giddugaleessa ulfaatina isaa sirritti qopheessun yeroo qurtoo fi meeshaalee ulfaatoo ofitti hidhatu to'annoon akka hin dhabamne gochuu ni gargaara.

Atarri midhaan soorataaf akkasumas indaastirii keessatti faayidaa olaanaa qaba. Atarri nyaata daabboo fi indaastirii alkoolii keessatti oola. Oomisha isaa dabaluuf lafa qonnaa fooyya'aa barbaada.

Bosoonni bineensota bakkee sirna ikkoo sistamii adda addaa keessatti arga isaanis akka hosestoota fakkeenya leencaa arjoo sinbirroota fakkeenya risaa gulaalchaa loboo fakkeenya boojii boofa fi harka jalaa fakkeenya qamalee raamatoo jedhamanii adda ba'u. Tokkoon tokkoon gosa qamaloota mataa isaa kan madaqanii naannoo isaanii wajjiin walsiman ture.

qonnaan bultoonni hawaasa keessatti shoora olaanaa kan qabaniidha. isaan lafa qotanii midhaan kuduraa fi muduraa oomishuudhan soorata biyya keessaa guutuu keessatti gahee guddaa qabu. akkasumas biyya alaattis erguudhaaf gaheen isaanii daran olaanaadha.

Midhaan nyaataa oomishuu walitti dhufeenya biyya keessa fi alaa cimsuuf gargaara biyyoonni midhaan nyaataa gurgurachuun waliigaltee diinagdee fi daldaalaa waliin qabaatu walitti dhufeenyi kun guddinna diinagdee fida.

Walumaagalatti hooltikaalcheerii jireenya hawaasaa keessatti iddoo olaanaa qaba soorata fayyaa hojii diinadeefii naannoo eeguuf gumaacha guddinni hooltikalcheerii irratti xiyyeeffachuun biyya tokkoof bu'aa guddaa qaba.

Hooltikeelcherii keessatti kuusa fi tursiisuu sirrii gochuu barbaachisaa dha. Muduraa fi kuduraalee yeroo gabaabaa keessatti miidhamuu danda'u kanaaf kuusa fi firii mala tursiisuu fayyadamuun barbaachisaadha.

Leenjii fi hubannoon qonnaan bultoota agirookeemikaalota irratti murteessadha. ogummaa argachuu mala ittisa fayyadamaa . Oomisha dabaluuf gargaara. kanaafuu leenjifi hubannoon qonnaan bultootaaf daraan barbaachisaadha.

Qorichi dhibee biqiltuu fangii saanyii kan jedhamu dhibee funyaan bifaa fi dhukkuba biqiltoota irratti hojjeta. Dhibeen kun oomisha hir'isuuf sababa ta'uu danda'a. Fangii saanyi kan jedhamu kun fayyadamuu biqiltoota eega.

Sirna furdaa jechuun aadaa duudha fi seera hawaasni tokko yeroo hundaa heeruma raawwatu hordofudha. Sirni kun hawaasa keessatti iddoo guddaa qaba. Walitti dhufeenya maatii lamaan jabeessee nageenya fi tokkummaa uuma. Sirni furdaan bakka garaa garaatti garaagarummaa qabaatus bu'uuraan wal fakkaata.

Fuula durii qonna sanyii tekinooloojii fooyya'aa fi jijjiirama haala qilleensaa wajjin wal qabata. Qorannoon teekinoloojiwwaan akka agarsiisutti fayyadamummaa sanyiiwwan dhibee guddaa dandamachuu fi ho'a olaanaa mo'achuu danda'an uumuuf hojjetamaa jira. Qonni sanyii itti fufiin san fooyya'uun oomisha qonnaa ammayyaa fi nageenya nyaataa addunyaa mirkaneessuuf hundee jabaadha.

Tiraaktarri humna guddaa uumuu danda'uuf makiinaa cimaa qaba. Qaamolee gurguddoon isaa makiinaa sirna dabarsa humnaa taayiraa yookiin chaanilee fi sirna hidhata meeshaalee of keessaa qabu.

Midhaan nyaataa yeroo baay'ee sirna nyaataa fi aadaa hawaasaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Midhaan kun ayyaana, cidha, kabajaa fi walga'ii garagaraa irratti qophaa'a. Aadaan midhaan nyaataa hawaasa tokkoof mallattoo ta'a.

Sanyiin hundee bineensota naannoo isaanii keessatti dhiibbaa guddaa qabaniidha. Lakkoofsa isaanii xiqqaa ta'us sirni ikkoo sistamii guutuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu. Fakkeenyaf leenci nyaatuu olaanaa ta'uun lakkoofsa bineensota nyaata to'achuun biqiltoota naannoo sanaaf yoo sanyiin hundee kun dhabame sirni naannoo guutuun diigamuu danda'a.

Fayyadamni dogongoraa agiroo-keemikaalota miidhaa fayyaa namaa fi horii irraan ga'uu danda'a. Miidhaan kun summa'aa dhukkubaa fi rakkoo fayyaati. Kanaaf eegumsi fayyaa barbaachisaadha.

Bosonni bineensota bosonaa fi sanyiiwwan garaagaraa ittiin jiraataniidha. Misoomni bosonaa uumama bosonaa eeguuf sanyiiwwan bada'aanii akka hin banneef ni gargara. Kanaafuu bosonni bineensota bosonaatiif faayidaa qaba jechuudha.

jijjiiramni haala qilleensaa bineensota bakkee irratti dhiibbaa guddaa fida. ho'i addunyaa dabaluu fi roobni hir'achuun yookin dabaluun bakka-jireenya bineensotaa jijjiira. fakkeenya ho'i galaanaa dabaluun eegumsa allaattii kanneen jireenya galaanaa irratti hunda'an miidha.

Walumaa galatti midhaan argamsiisaan jireenya hawaasaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Soorata dinagdee, hojii fi nageenya nyaataa cimsuuf gumaacha. Guddina isaanii irratti xiyyeeffachuun biyya tokkoof bu'aa guddaadha.

Bineensonni bakkee lubbu qabeeyyii bosona, galaanaa fi iddoowwan namni hin qubanne biroo keessa jiraatan hunda bakka bu'uudha. Isaanis sirna ikkoosiistemii keessatti iddoo murteessaa qabuudha. Tokkoon tokkoon isaanii sanyiiwwan biroo waliin fudhatama uumuun naannoon isaanii madaallii irraa akka turu taasisu.

Hojii namaa bineensota bakkee irratti dhiibbaa guddaa fida. Keessumaa bosona muruu bakka jireenyaa, dummii qonnaa fayyadamuu fi adamsuun seeran alaa bineensota baay'ee miidha. Diigamni bakka jireenya bineensota kun nyaata fi iddoo dhokannaa akka dhaban gochuun lakkoobsi isaanii gad bu'a.

hooltikaalchariin magaalota keessatti qonna magaalaa jedhamuun beekamu. magaalota keessatti lafa xiqqaa bokkaa fi firiijii fayyadamuun kuduraa fi muduraa oomishuun ni danda'aama.

Baankii nyaataa hojii isaa keessatti gorsaa fi hubannoo hawaasaf kennuf ni hojjeta. Hubannoon kun akka hawaasa nyaata gatii hin qabne balleessuu dhiisuu fi gargaarsaaf hirmaatu bo'e gorsaan kun hojii baankii nyaataa cimsuuf uuri

Qonnaa loonii keessatti nyaata loonii gahaa fi qulqullina qabu dhiyeessun barbaachisaadha. Nyaanni loonii akka foodda, garbuu, qamadii fi marga loonii fayyaa loonii eeguuf muteessaadha. Nyaata gahaa fi bishaan qulqulluu loonii kennuun oomisha loonii dabala.

Bosonni bishaan lafa jalaa kuusuu fi laga garagaraa eeguuf ga'ee olaanaa qabu. Mukkeeni fi bosonni garagara bishaan gara lafa jalaa galchuu hanqina bishaanii hir'isuuf ni gargaara. Kanaafu ga'een bosonaa daran olaanaadha.

Baankiin nyaataa yeroo balaa uumamaa akka hongee lolaa waraana yookiin dhibee dadarbaa yeroo mudatan gargaarsa ariifachiisaa kennuuf shoora olaanaa qaba. Baankiin nyaataa soorata ariifachiisaa namoota miidhaman biraan gaha.

Qonna loonii keessatti walitti fufiinsa oomisha loonii eeguun barbaachisaadha. Oomishnni loonii yeroo hundaa gahaa ta'uu qaba. Walitti fufiinsi oomisha loonii hojii fi galii kennuuf gargaara kanaaf walitti fufiinsa oomisha loonii eeguun murteessaadha.

Baanki nyaataa hojii isaa keessatti nyaata qulqulluu fi fayyaa namaaf mijataa ta'e qopheessuf xiyyeeffata. nyaanni kennamee fi raabsamu qulqullinnaa fi fayyaa eeguu qaba. Kunis dhukkuba daddarbaa ittisuuf gargaara. Kanaafu baanki nyaataa xiyyeeffannoo nyaataa irratti sirnaan hojjatamuu qaba.

Qonnaan bulaan sanyii fooyya'aa fayyadamuu keessaa faayidaa guddaa argata. Sanyii fooyya'aan oomisha guddaa dhibee fi qilleensa dandamachuu gaarii fi qulqullina midhaanii olaanaa qabu. Kunis galii qonnaan bulaa guddisuun jireenya maatii isaanii fooyyessa. Qonnaan bultoonni sanyii fooyya'aa fayyadamuun balaa hamaa oomisha gadi bu'uu hi'isuu danda'u.

Baankii nyaataa hojii isaa keessatti deeggarsa teeknoloojii fayyadamuun hojii isaa saffisiisa. Teeknoloojiin odeeffannoo walitti qabuu, galmeessuu fi raabsuu keessatti ni gargaara. Kun immoo hojii baankii nyaataa salphisa.

baankiin nyaataa hojii isaa keessatti ijoollee, dubartoota, manguddootaa fi namoota dadhaboo irratti xiyeeffata. gareen kun yeroo baay'ee rakkoo nyaataa fi hanqina soorataa irratti hojjeta. baankiin nyaataa gargaarsa isaanii mirkaneessuuf hojjeta.

Qonnaa indaastirii keessatti teekinoolojii haalaa fayyadamuun barbaachisaadha. Teeknolojiin oomisha saffisaa fi qulqullina qabu argamsiisa. Makiinaa koompaayinaraa fi meeshaalee hojiiirra oolan hojii salphisa qonnaan bultoonni teekinoolojii fayyadamuun oomisha isaanii dabalu. Kanaaf teekinoloojii qonnaa indaastirii fayyadamuun murteessaadha.

rakkooleen akka hanqina bishaanii, balaa hongee fi mancaatii midhaanii qonnaan bultoota rakkisaa jira. kana furuuf deeggarsa mootummaa fi dhaabbilee barbaachisa. akkasumas hawaasnis karaa isaatiin diinagdee isaa akka cimuuf muuxannoo fi gorsa ogeessa fayyaa fudhachuu qaba.

Sirna fuudhaa keessatti seera fi qajeelfamni hawaasaa ni hordofama. Seerri kun umurii, sanyii, amantii fi haala jireenyaa ilaallata. Hawaasni tokko seera isaa irratti hundaa'uun hundaa geggeessa.

Baankii nyaataa jechuun dhaabbata yookaan garee hawaasaa nyaata walitti qabuun namoota beela'an yookaan rakkatan nyaata gaban gargaaruuf hojjeetu. Baankiin nyaataa sadarkaa addunyaa fi biyyaa keessatti faayidaa olaanaa qaba. Hojii isaa keessatti gargaarsa, kennaa fi deeggarsa hawaasaa irratti hundaa'a.

Namootaa fi bineensota bakkee gidduu yeroo tokko tokko walitti bu'iinsi uumama. Kunis yeroo bineensonni bakka arbaa yookiin leencaa midhaan qonnaan bulaa keessa lixanii diigan yookiin beellada isaa nyaatan uumama. Walitti bu'iinsi kana hirisuuf mala addaa kan akka dallaa cimsuu akka bineensa hin dhaqqabne taasisuu yookiin beekumsa hawaasaa irratti hojjechuu barbaachisa.

Qonna loonii keessatti mana loonii ijaaruun barbaachisaa dha. Mana loonii qilleensa gaarii fi qubannaa loonii eeguun murteessaadha. Mana loonii qulqullina qabu loon dhukkuba irraa eegu. Kanaaf horsiisee bultoonni mana loonii ijaaruuf xiyyeeffachuu qabu.

Sanyii filatamaan kunuunsa salphaa barbaada. Kunuunsi salphaan hojii qonnaan bultootaa salphise sanyii kunuunsa salphaa barbaadu baay'ee filatamaadha. Qonnaan bultoonni sanyii akkasii filachuun yeroo fi humna isaanii qusachuu danda'u. Kanaaf sanyii kunuunsa salphaa barbaadu filatamuu qaba.

Sirna furdaa keessatti hojiiwwan aadaa akka eebbaa kadhannaa fi korma baasuu ni qabata. Hojiiwwan kunneen baga gammadne fi nagaa hawwuu irratti xiyyeeffatu. Eebbi kun jireenya haaraaf barakaa hawwa.

agiroo keemkaalota fayyadamuu , rakkoo naannoo uumuu danda'a. fakkeenyaf bishaan lafaa fi qilleensa xaxamaa gochuu akkasumas lubbuu uumamaa midhuu danda'a. kanaaf too'annoon barbaachisaa.

Qonna loonii ykn horsiise bultootaa jechuun looniin akka horii, hoolaa, re'ee, farda, gaalaafii kanneen biroo kunuunsun oomisha irraa argamu fayyadamuudha. Horsiisee bultoonni loon isaanii kunuunsun soorata, dhugaatii, uffataa fi faayidaa garagaraa argatu. Qonna loonii biyya keenya keessatti jireenya uummata baadiyyaa keessattii shoora olaanaa qaba.

Qorichi ilbiisaa, ilbiisa miidhaa geessisan irratti hojjeta. Ilbiisonni akka hoolaa, gogaa fi marga biqiltootaa miidhu. Kanaaf qorichi ilbiisotaa oomisha eeguuf ni fayyada jechuudha. Kanaaf qorichi kun faayidaa guddaa qabu.

Tiraaktarri hojii isaa hojjechuuf humna guddaa barbaada. Humna kana kan argatu makiinaa diizeelii yookiin peetiroolii guddaa irraati humni uummamaa gara gulantaa hojii adda addaatti kun qonnaan buntoonni hojii ulfaataa kana salphaatti akka hojjetan dandeessisa.

qonna loonii keessatti seeraa fi qajeelfama sirrii diriirsun barbaachisaadha seerri qonna loonii hojii sirnaan gaggeessuuf gargaara qajeelfamni sirriin hojii loonii saffisiisa. kanaaf seeraa fi qajeelfama diriirsun qonna loonii keessatti murteessadha.

Tiraaktarri meeshaa ulfaata fi gatii jabeessa ta'eef rakkoo fi eegumsi isa barbaachisaadha rakkoolee guddoon kan isa bakka tokkotti dhaabbachuun hojii dhiisuu yookin qaama tokko tokkoon isaa humna hojjisiisuun miidhamuudha.

Bosonni aadaa fi duudhaa hawaasaa tokkoo keessatti ga'ee olaanaa qaba. Sirna gadaa ayyaana fi walitti dhufeenya hawaasaa keessatti bosonni bakka guddaa qaba. Kanaafu bosonni akka ilmoo namaatitti ilaalama jechuudha.

Dhibeen sanyii irra darbuun qonna sanyii irratti balaa guddaadha. Dhibeewwan kun sanyii keessa jiraatanii yookiin sanyii irratti maxxananii yeroo biqilutti dhibee fiduu danda'u to'annoon isaa qoricha sanyii fayyadamu, bakka guddisaa qulqulleessu fi sanyii dhibee irraa bilisa ta'e qofa fayyadamuu dabalata. Kun dhibeen qonnaan bulaatti akka hin daballee gochuuf murteessa.

Baankii nyaataa hojii isaa keessatti sochiiwwan bashannanaa fi hubannoo hawaasaa cimsuu qopheessa. Sochii kun akka hawaasni baankii nyaataa beekuubfi gargaarsa hirmaatu godha. Bashannanni fi hubannoon hojii baankii nyaataa jabeessa.

Qonna loonii keessatti walitti dhufeenya horsiisee bultoota fi indaastirii jabeeffachuu barbaachisaadha. Horsiise bultoonni oomisha loonii indaastirii fi dhiyeessa. Indaastiriin immoo oomisha sana gala soorataa fi meeshaalee biroo jijjiira walitti dhufeenyi kun bu'aa walii galaa dabala.

Midhaan nyaata yeroo baay'ee ijoollee dubartoota fi manguddootaf soorata bu'uuraa ta'a. Gareen kun hanqina nyaataa fi beela irraa eegamu qabu. Midhaan nyaata gahaa argachuun fayyaafi guddinna isaanii mirkaneessa.

misooma bosonaa keessatti uummanni naannoo hirmaachuun barbaachisaa dha. hawaasni bosona dhaabuun tikfachuu fi fayyadamuun bosona isaanii eeguu danda'u. dabalataanis hawaasni bosona akka madda galiitti ilaaluu qaba.

Baanki nyaataa hojii isaa keessatti rakkoolee akka nyaata dhabuu gargaarsa gahaa argachuu dhabu fi rakkoo geejjibaa muulachuu danda'a rakkooleen kunniin fumaata . Baanki nyaataa rakkoo kana furuuf karoora baasa.

dizaayinii ammayyaa tiraaktaraa mijaayina hojjetootaf xijeeffannoo guddaa kenna. tiraaktara yeroo ammaa qilleensa ho'aa yookin qorraa irra kan eegnu yoo ta'u teessuma mijataa sirna sagalee fi sirna to'annoo elektirooniksii salphaa qaba. kunis hojjetoonni yeroo hojii dheeraa keessatti dadhabii xiqqaa fi xiyeeffannoo guutuu akka qabaatan gargaara.

Bosonni hojiiwwan mootummaa fi dhaabbilee garaa garaa keessatti deeggarsa barbaada. mootummaan bosona dhaabuun kunuunsuu fi eeguuf hojii gaggeessa. Dhaabbileen bosonaa deeggarsa maallaqaa meeshaa fi odeeffannoo kenna. Misoomni bosonaa deeggarsa mootummaa fi dhaabbilee barbaada. Hirmaannaan waliigalaa murteessaadha.

Tekinoloojii ammayyaa fayyadamuun hooltikalcharii keessatti oomisha dabaluuf murteessadha. Mala bishaan baasii xiqqaa qabu qoricha ilbiisaa fi meeshaalee haaraa fayyadamuu bu'aa oomishaa dabala. Kanaafuu hooltikaalchariin oomisha keessatti gahee olaanaa qaba.

Midhaan nyaataa kuusaa keessatti tuksiisuu fi eeguun barbaachisaa. kuusan midhaan nyaataa qulqullinnaa fi nageenya kawaachuu qaba. Midhaan kun balaa goga tarchaatii fi dhukkuba irraa eegamu .

Qonni sanyii teeknikaalee ammayaa kan akka wal fuudhinsaa fi gama gama lubbuu qabeeyyii fayyadama wal fuudhinsi amala gaarii sanyii lamaa walitti fiduun sanyii fooyya'aa uumuuf gargaaru gamagamni lubbuu qabeeyyii immoo sanyii dhibee fi haala qilleensaa gogaa dandamachuu danda'an saffisaan uumuu murteessa.

Midhaan argamsiisan soorata bu'uuraa ta'anii hanqina nyaata fi beela ittisuuf shoora olaanaa qabu. Oomisha isaanii dabaluun nageenya nyaataa mirkaneessa. Kanaafu midhaan argamsiisan soorata bu'uuraa ta'anii tajaajilu jechuudha.

Bakka jireenya bineensota bakkee bosona gammoojjii, gaara, qarqara galaanaa fi bishaan dhangala'aa dabalata. Tokkoon tokkoon bakka jireenyaa kun bineensota adda addaa kan haala sana waliin madaqan of keessaa qabu. Fakkeenyaaf goobeen bosona keessa yoo jiraatu, lukkuun biyyaa immoo gammoojjii keessa jiraata.

Midhaan nyaataa oomishuun naannoo fi lafa eeguuf xiyyeeffannaa barbaada. Oomisha midhaan nyaataa keessatti lafa hin miidhamne, bishaan hin balleessineefi mala qonnaa ammayyaa fayyadamuu barbaadisaadha. Kun naannoo eeguuf gargaara.

Qonna loonii keessatti daldaala oomisha loonii babal'isuun faayidaa olaanaa qaba. Oomisha loonii akka aannani, foon Fi lafeensa fi marga loonii gabaa biyyaa keessattii fi alaa irratti guguramuun galii dabala. Gabaan bal'innaan oomisha loonii fudhachuu danda'a.

Gosa midhaan argamsiisaa keessaa kanneen ijoo ta'an qamadii, garbuu, xaafii, boqqolloo, shaayii, ataraa fi dinnicha. Midhaan kunneen biyyoota garaagaraa keessatti soorata bu'uuraa ta'aanii tajaajilu.

Tiraaktaroonni ammayyaa sirna to'annoo kaapitaalaa jabaa qabu. kunis hojjettoonni sirnaa hojii meeshaalee qottoo fi facaastuu toowatu salphaatti akka fayyadaman dandeessisa. Sirni kun humna meeshaalee fedhii qonnaa wajjiin walsimsiisuun dhiibbaa biyyee irratti gadi buusuu yookiin dabaluu danda'a.

qonna indaastirii keessatti walitti fufiinsa oomishaa eeguun barbaachisaadha. oomishni yeroo hundaa gahaa ta'uu qabu walitti fufiinsa oomishaa indaastirii hojii fi galii hin kutneef gargaara. kanaaf walitti fufiinsi oomishaa eeguun qonna indaastiriif murteessadha.

Qonna indaastirii oomisha qonnaa gara alaa erguuf carraa bal'aa oomisha qonnaa indaastirii qophaa biyyoota biraatti gurguramuu galii biyyaa fida. Daldalli alaa guddina diinagdee biyyaa cimsuuf gargaara kanaaf qonna indaastirii oomisha gara alaa erguuf faayidaa olaanaa qaba.

Tiraaktarri meeshaalee qonnaa adda addaa to’achuuf dandeettii guddaa qaba. Kunis sirna hidhaa sadarkaalee sadii fayyadamuun qottoo, facaastuu, haamtuu fi meeshaalee biroo humnaa fi safara barbaadamuu to'achuu danda'ama. Sirni kun hojii qonnaa keessatti meeshaalee lafa qonnaa walitti sirritti akka walsiman taasiseera kunis oomishaa fi qulqullinna hojii guddisa.

Gabaan midhaan argamsiisan sadarkaa biyya keessa fi alaa irratti bal'inaan jira gabaan kun qonnaan bultootaaf galii fi carraa hojii uumu. Kanaafu gabaan midhaan argamsiisun sadarkaa biyya fi alaa carraa qabachuu danda'u.

Baankin nyaataa hojii isaa keessatti seeraafi qajeelfamni mootummaa hojjeta. Seerri kun qulqullina nyaataa haala kuuta fi raabsaa akkasumas fayyaa namootaa gargaaraman dheeksisu irrati xiyyeffata. Qajeelfamni kun hojii baanki nyaataa jabeessa.

Bineensonni bakkee bala dhukkuba garagaraa irraa of eegu. Dhukkuboonni bineensota bakkee saffisan daddaru ogeeyyin fayyaa bineensota bakkee qorannoo gaggeessu fayyaan bineessota bakkee kunuunsun mufteessa dha. Kanaaf tajaajilli fayyaa bineensota bakkee barbaachisaa dha.

misooma bosonaa keessatti rakkooleen garagaraa uumamuu danda'a. fakkeenyaf rakkooleen akka mancaatii, gubama bosonaa fi cirracha mukaa mudachuu danda'u. rakkoo kana furuuf to'annoo fi eegumsi barbaachisaadha.

Midhaan nyaata fayyaa namaa irratti soora olaanaa qabu kaarbohaayidireetii fi mineraalonni of keessaa qabaachuun qaama namaa humnaa fi dandeetii kenna. Midhaan nyaata nyaachuun dhukkuba hanqina nyaataa ittisuuf gargaara.

Daldalli agirookeemikaalotaa gabaa biyya keessaa fi alaa irratti bal'innaan gaggeeffamu. Gabaan kun oomisha qonnaa fooyyessuuf carraa kenna. Garuu naannoo fi seera hordofuun barbaachisaadha.

tiraaktaroonni humna guutuu argachuuf zayita fayyadamuu waan danda'aaniif dhiibbaa naannoo fiduu danda'u. keessumaa gaazii summii makiinaa isaanii irraa ba'u qilleensa xureessuu danda'a. rakkoo kana hir'isuuf tiraaktaroonni ammayyaa teeknoolojiiwwan makiinaa naannoo hin miine kan akka istaandardii guutan fayyadamuu qabu.

baankin nyaataa hojii isaa keessatti qorannoo fi xiinxala rakkoo nyaataa qaggeessa. qorannoon kun sababoota beelaa fi hanqina nyaataa adda baasuf oola xiinxalli kun karoora hojii baanki nyaataa fooyyessuuf gargara.

qonni sanyii gosoota midhaanii adda addaatiif ni hojjetama. isaanis akka midhaan nyaataa fakkeenyaf qamadii, garbuu, midhaan zaayitaa fakkeenya talbaa fi suufii midhaan huccuu fakkeenya kootii fi midhaan fuduraa fi muduraa dabalata. tokkoon tokkoon gosa midhaanii sanyii isaa guddisuuf teeknika addaa fi eeggumsa addaa barbaada.

midhaan ergamsiisan oomishuuf lafa qopheessu biqiltuuf filachuu foolii gabbataa itti fayyadamuun barbaachisaa dha. qonnaan bultoonni mala ammayyaa fayyadamuu oomisha isaanii dabaluu danda'u. kanaafuu midhaan argamsiisuuf oomisha lafa sirnaan qopheessun barbaachisaadha.

Leenjii fi hubannoon qonnaan bultoota midhaan argamsiisan irratti murteessaadha. Ogummaa fi beekumsa argachuun mala oomishaa dhibee to'achuu fi gabaa irratti dorgomuu danda'u. Kanaaf leenjii fi hubannoo qonnaan bultootaaf dabaluu fi kennuu daran murteessaadha.

bineensonni bakkee of eeggannoo cimaa qabu. balaa bineensota gurguddaa fi nama irraa of eegu. isaan kun yeroo baay'ee bosona keessa dhokatu. of eeggannoon kun jireenya isaanii dheeressuuf gargaara. bineensonni bakkee balaa irraa of eeguuf mala addaa addaa fayyadamu.

Qonna oomisha keessatti tiraaktarri iddoo guddichaa qaba. Oomisha baayyinaan gurguruu fi mannee oomisha guddaa qaban keessatti tiraaktarri guddaan humna jabaa fi saffisa guddaa qabu yeroo gabaabaa keessatti hojii bal'aa uumuuf barbaachisaadha. Kunis yeroon qottoo facaasu fi haamtuu sirriiti akka eegamu gochuun rakkoo haala qilleensaa irratti dhufu xiqqeessa.

Qonna indaastirii keessatti leenji fi ogumaa hojjettoota cimsuun barbaachisaadha . Hojjettoonni indaastirii qonna ogumaa fi beekumsa gahaa qabaachuu qabu. Leenjin ogumaa hojii indaastirii saffisiisa kanaaf leenjin hojjettoota qonnaa indaastirii keessaa.

Midhaan argamsiisan jechuun biqiltoota soorataaf oomishamaniidha. Isaan kunneen nyaata gu'uura hawaasaa ta'anii jireenya fi nageenya nyaataa keessatti shoora olaanaa qabu. Midhaan argamsiisan hedduun lafa qonnaa irratti oomishama.

Sanyiin filatamaan dhibee fi ilbiisotaa irra jabaadha. Dhibeen yoo daddarbu sanyii jabaa ni dandamata. Kunis oomisha hir'isuu irraa ittisa qonnaan bultoonni sanyii akkasiif filachuun beela irraa of eegu kanaaf sanyii dhibee damdamatu filatu.

Agiroo keemikaalota fayyadamuu oomisha qonnaa sadarkaa biyya keessa fi addunyaa irratti dabaluu shoora olaanaa qaba oomisha midhaan kuduraa fi muduraa dabaluu beela fi hanqina nyaataa hirrisa.

Sanyii filatamaa naannoo eeguu faayidaa qaba. Sanyii margaa fi facaasun lafaa ga'ee qonnaan bultoonni sanyii akkasii filachuu naannoo isaanii eegu. Sanyii naannoo eeguu lafa manca'uu irraa oolcha. Kanaaf sanyii naannoo eeguu filatamuu qaba.

qorannoo midhaan argamsiisan irratti gaggeeffamu gosa haaraa dhibee fi balaa irratti xiyyeeffata. bu'aan qurannoo oomisha fooyyesuuf oolu kanaafuu yeroo yerootti qorannoo midhaan argamsiisa irratti taasisuu barbaachisaadha.

Sirna furdaa keessatti tajaajilaa fi deeggarsa hawwaasaa barbaachisaadha. Hawaasni maatii lamaan gargaaruuf hirmaatu. Deeggarsi kun soorata, kennaa fi hojii aadaatiin mul'ata.

Sirna fuudhaa keessatti walitti dhufeenya amantii fi aadaa mul'ata. Amantii kadhannaa fi eebbarratti hirmaatu. Aadaan immoo uffata sirbaa fi nyaata aadaa calaqqisiisa jechuudha.

Indaastiriin qonna oomisha qonnaa gara soorata qophaa'aa, biskileetii, makiinaa fi meeshaalee biroo jijjiiruudhaan gatii isaa dabala. Oomisha qonnaa gara indaastirii geeddaruun gabaa baballisuuf gargaara. Kunis qonnaan bultootaf carraa daldalaa uuma. Qonna indaastirii guddachuun beela ittisa.

Sirna furdaa keessatti ergama abbootii alangaa fi jaarsolee murteessaadha. Jaarsoleen gorsaa fi araara ta'uun rakkoo furdaa furuuf hojjetu. Abbootin alangaa immoo seeraa fi heera eegsisuu irratti hirmaata.

Biqiltootni hooltikaalcheerii faayidaa qorichaatifis ni oolu. Fakkeenyaaf biqiltoonni akka oolyaa neemifii mooringaa kanneen jedhaman faayidaa qorichaa fi ni oolu jechuudha.

Qorannoon hooltikaalcharii sadarkaa addunyaa irratti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Qorannoon kun gosa biqiltoota mala oomisha dhibee fi balaa irratti xiyyeeffata. Bu'aan qorannoo oomishaa fooyyessuuf oola.

Fayyadamni agiroo keemikaalota mala sirrii fi beekumsa barbaada. Qonnaan bultoonni leenjii fi hubannoo gahaa argachuun yeroo baay'inaa fi mala itti fayyadamaa sirreessuu qabu. Kanaaf keeemikaalonni agiroo keemikaalota jedhamu tun baay'ee barbaadamu.

Qonna indaastirii hojii uumuu keessatti shoora olaanaa qabu indaastirii qonna hojjettootaa baa'ee barbaadha hojjettoonni indaastirii qonna hojii argachuu jireenya isaanii fooyyessu. Kanaaf qonna indaastirii guddachuun rakkoo hojii dhabuu hir'isa. Biyyi keenya indaastirii qonna cimsuu qabdi.

Qonna indaastirii keessatti oomisha qonnaa qulqullina qabu argamsiisuu fi indaastiriif dhi'eessun barbaachisaadha. Sanyii filatamaa lafa mijataa fi tajaajila qonnaa gahaa ta'e fayyadamuun bu'aa guddaa kenna. Indaastiriin oomisha qonnaa irratti hundaa'e hojii uumuu fi galii dabaluuf shoora olaanaa qaba. Kanaaf qonna indaastirii cimsuun barbaachisaadha.

Hooltikaalcherii naannoo eeguuf shoora olaanaa qabu. Biqiltoonni kun lafa irraa gogaa fi harcaatii ittisu. Akkasumas bosona uumuu fi qilleensa qulqulleessuu keessatti gumaacha olaanaa qabu. Kanaaf hooltikaalcherii naannoo eeguuf ga'een isaa daran olaanaadha.

Bineensonni bakkee nyaata isaanii naannoo irraa argatu. Isaan keessa muraasni marga mukaa fi biqiloota nyaatu kan biroo immoo bineensa xixiqqoo sooratu. Nyaanni bineensota bakkee bifa garagaraa qaba jireenya isaanii keessatti nyaata barbaadun murteessadha.

gabaan sanyii qonna sanyii keessattiin bakka guddaa qaba sanyii mirkanooftuu gabaatti dhiyaattee dhaabbilee sanyii dhuunfaa yookaan mootummaa fi daldaltoota sanyii kanaan qonnaan bultoota bira gaha. adeemsi bittinsaa kun sanyii sirrii yeroo facaafamu qabuun qonnaan bulaa akka ga'u mirkaneessuuf murteessa dha. gabaan kun sanyii fooyya'aa akka gadi fageenyan hojiirra oluuf gochuuf gargara.

Sirna ikkoo siistamii keessatti bineensonni bakkee walitti dhufeenya cimaa kan nyaata fi nyaattuu jedhamu qabu. Leenci fi qeeramsoonni bineensota akka kuruphee fi gaafaa yoo adamsan karaan kun madaallii lakkoofsa bineensota naannoo sanaa eeguuf gargaara.

Sanyii qulqulluun akka hin makamne fi qulqullinni isaa akka eegamu gochuuf bakka guddisa sanyii adda baasuu barbaachisaadha. Kunis sanyii sanyii biroo irraa adda ba'e akka facaafamu akka walmakanii hin uumamneef fageenyi sanyiiwwan wal fakkaata gidduu jiru seeraan murtaa'ee eegamuu qaba. Kunis qulqullina hidda sanyii akka eegamuuf gargaara.

Agiroo keenkaalonni fayyadamuu hojii qonnaan bultootaa salphisa. Ilbiisa harcaati fi dhibee to'achuu yeroo fi humna namaa xiqqeesse kanaaf oomisha dabaluuf gargaara jechuudha.

misooma bosonaa gaggeessuuf mala ammayyaa fi beekumsa qonnaa fayyadamuun barbaachisaadha. qonnaan bultoonni leenjii fi ogummaa argachuun bosona isaanii fooyyessuu danda'u. kanaafu misooma bosonaa gaggeessuuf malawwan garaa garaa barbaachisa.

Bineensonni bakkee naannoo uumamaaf faayidaa guddaa qabu . Fakkeenyaaf bineensonni akka shimbirroo fi damma golee sirii facaasu fi biqiltoota waliin wal fudhachiisuun sun dhaloota biqiltootaa akka itti fufuu taasisu. Kana malees bineessonni akka booyyee biyyee qotanii akka xaa'oo gochuun oomisha biyyee dabalu.

qonna loonii keessatti kunuunsa loonii sirrii ta'e barbaachisaadha loontu nyaata gahaa bishaan qulqulluufii mana qubannaa barbaada. kunuunsi loonii sirrii yoo taasifame loon fayyaa fii oomisha gaarii kennu. kanaaf horsiisee bultoonni beekumsa kunuunsa loonii qabaachuu qabu.

qorannoon bineensota bakkee amaloota isaanii, bakka jireenya isaanii fi walitti dhufeenya isaanii sirna ikkoosiistemii keessatti beekuuf murteessadha. qorannoon kun to'annoo fi eegumsa sirrii hojii irra olchuuf gargaara. teeknoolojiin ammayyaa fi kaameeraa bineensota bakkee qorachuuf gargaaruun beekumsa isaanii bal'isaa jiru.

Walumaagalatti bineensonni bakkee naannoo seenaa fi diinagdee barnootaa keessatti faayidaa olaanaa qabu. Kunuunsuun bineensaa bakkee naannoo eeguuf murteessaadha. Bineensonni bakkee mallattoo jireenya uumamaa ta'u. Kanaaf kunuunsuunii fi eeguuf xiyyeeffannoo barbaada.

Guddinna qonnaan bultoota leenjii fi hubannoo ogumaa barbaachisaadha leenjii argachuu mala oomisha fooyya'aa barachuu fi rakkoo furuu danda'u. Kanaafuu qonnaan bultoonni yeroo yerootti leenjii fi hubannoo argachuu gabu.

qonna sanyii keessatti filannoon sanyii yookiin sanyii uumamuuf jiru murteessaadha. filannoon kun haala qilleesa naannoo sanaa dandeettii dhibee dandamachuu sanyichaa fi oomisha isaa irratti hundaa'a. sanyiin tokko tokko naannoo gogaa keessatti oomisha gaarii yoo kennu kan biroo immoo naannoo rooba qabu keessatti fooyya'aa ta'uu danda'a.

bosonni qilleensa ho'aa fi balaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf gumaacha qaba. fakkeenyaf waqtii roobni hin jirretti roobni akka dhufu taasisuu fi gaheewwan garaa garaa taphata. kanaaf bosonni qilleensa ho'aa fi balaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf gumaacha olaanaa qaba.

qonna loonii keessatti qorannoo fi misooma sanyii loonii irratti hojjechuun barbaachisaadha. sanyii loonii foyya'aan oomisha loonii dabala. qorannoon sanyii loonii indaastirii loonii cimsuuf shoora olaanaa qaba. kanaaf qorannoo sanyii loonii irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha.

Sirna fuudhaa keessatti faayidaa diinagdee fi hawaasummaa ni qabu. Fuudhaan maatii lamaan walitti fiduun qabeenya wal jijjiiruuf carraa'u dabalataan walitti dhufeenya hawaasaa jabeessa.

seerotaa fi qajeelfamni mootummaa itti fayyadama agiroo keemikaalotaa irratti ni jira. mootummaan fayyadama kuusaa, daldalaa fi to'annoo irratti seera baasuun miidhaa ittisa. kanaafuu fayyadama agiroo keemikaalotaa kanaa irratti seerri mootummaa ifa ta'e ni jira jechuudha.

Hooltikaalcherii keessatti walitti dhufeenya hawaasaa fi walgargaarsa cimsuun barbaachisaadha. Gareewwan qonnaan bultoota waliin hojjechuun oomisha dabaluuf gargaara. Kanaaf hooltikaalcherii keessatti walitti dhufeenya hawaasaa barbaachisaadha.

Boqqoolloon midhaan soorataaf akkasumas nyaata horii ta'ee tajaajila. Boqqoollon yeroo baay'ee lafa qonnaa bal'aa irratti oomishama. Oomisha isaa dabaluuf foolii gabbataa fi bishaan barbaachisa

Baankii nyaataa keessatti fedhii namoota rakkinna keessa jiran adda baasun barbaachisaadha. Namoonni baay'een rakkooo nyaataatiin hanqina soorataa keessa jiru. Baankiin nyaataa odeeffannoo guutuu walitti qabuuf gargaara.

Sirna furdaa keessatti leenji fi gorsa maatii lamaaniif kennamuu jira. Leenjiin kun jireenya haaraa jalqabu kophaa'uu irratti xiyyeeffata. Gorsaan immoo rakkoo muudatuuf furmaata kennuuf oola jechuudha.

Bineensonni bakkee dhaloota isaanii bakka dhokataa keessatti gaggeessu. Ilmaan isaanii balaa irraa eeguuf bakka quubsumaa gaarii filatu. Dhaloonni bineensota bakkee yeroo baay'ee hin ta'u. kunis balaa irraa of eeguuf ta'a. Dhaloonni isaanii guddina sanyii isaanii irratti dhiibbaa qaba.

Tiraaktarri hojii qonnaa irratti qofa osoo hin ta'ani hojiiwwan biroo keessattis ni fayyada. Fakkeenyaf hojii ijaarsaa keessatti konkolaataa ulfaatoo harkisuu, qoraan qindeessuu bakka baay'ee dhuqamaa keessatti deemuu danda'a.

Horsiisa loonii keessatti leenjii fi ogummaa horsiisee bultoota cimsuun barbaachisaadha. Horsiisee bultoonni ogummaa kunuunsa loonii, fayyaa loonii fi daldala loonii barachuu qabu. Leenjin kun oomisha loonii dabaluuf gargaara.

Shaaye fi bunni midhaan oomisha alaa biyya keenyati bunni galii alaa argamsiisun diinagdee biyyaa keessatti ga'ee olaanaa qaba shaa'enis soorataa fi dhugaatii aadaa ta'e jira. Kanaafu isaan kun lamaanuu midhaan keessatti ramadamu.

Gabaan hooltikaalcheerii sadarkaa biyya keessa fi alaa bal'innaan jedhe oomifha hooltikaalcheerii biyyoota biraatti erguun galii alaa argamsiisa. Gabaan kun daldalaa fi walitti dhufeenya biyyoota gidduutti cimsuu danda'a.

Eeggumsi bineensota bakkee qabsoo addunyaa kan biyyoota dhaabbilee fi namoota dhuunfaa hunda hirmaachisuu namoonni dhuunfaa sanyiiwwan naannoo isaanii beekuu fayyadamuu bishaan fi ibidda qusachuu akkasumas hojii eeggumsaa deeggaruun ga'ee isaanii ba'uu danda'u.

Walumaagalatti misooma bosonaa eeguun naannoo eeguuf akkasumas jireenya uummataa fooyyessuuf akkasumas diinagdeefi hawaasa cimsuuf murteessaadha. Hawaasni fi mootummaan fi dhaabbileen waliin hojjechuu bosona itti fufsiisuu qabu.

sirna furdaa keessatti ayyaana fi bashannanni aadaa qophaa ayyaanitti maatii hiriyoota fi olloota walitti qabu gammachuu fi tokkummaa hawaasaa cimsuuf oole bashannanni sirna kana keessatti iddoo guddaa qaba jettudha.

Dameen hooltikaalcharii hojii uumuu fi galii guddaa argarmsiisuun diinagdee biyya tokkoo keessatti gahee olaanaa qabu. Oomisha hooltikalcharii gabaa keessaa gugurachuun qonnaan bultootaaf bu'aa maallaqa guddaa kenna.

qonnaan bulaan tiraaktara filachuu yeroo barbaadu gosa hojii inni hojjetu barbaaduu, bal'ina lafaa inni qabu fi baajata isaa irratti hundaa'ee murteessuu qaba. lafa bal'aa qonna guddaaf tiraaktarri qonnaa guddaa fi meeshaalee gurguddoo to'achuu danda'uutu barbaarchisa qonna xiqqaa fi hojii adda addaatti immoo tiraaktari xiqqaan gatii isaa xiqqaa fi fayyadamummaa danda'aan filatan.

Tajaajilli fayyaa horii hojiiwwan qonnaa fi beelada waliin walqabata. Qonnaan butoonni horii fayyaa irraa margaa argatu. Beeladaan fayyaa ta'e ooomisha dabala fayyaan horii hojii qonnaa cimsuu yeroo qabu kanaaf tajaajilli fayyaa horii qonnaa faayidaa kenna.

Baankin nyaataa hojii isaa keessatti sochiiwwan akka nyaataa walitti qabu kuusaa keessatti tursiisu fi yeroo barbaachisaa ta'etti raabsuu gaggeessa. Kuusaa nyaataa kun bakka qulqullinnaa fi nagaenya qabu ta'uu qabu. Raabsichi immoo haala qindaa'een gaggeeffama.

bosonni bishaan kuusuu fi lafa baba'isuuf gargaara mukni bosonaa bishaan lafa keessa kuusuu danda'a bosonni lagaa fi harooleee eeguuf gahee olaanaa qabu. bishaan kuusuun yeroo bonaa rakkoo bishaanii hir'isa. misoomni bosonaa bishaan argamsiisuufi kunuunsuu keessatti fayidaa olaanaa qaba.

Qonni sanyii adeemsa saayinsawaa fi teekinikaalawaa ta'een sanyiiwwan qulqulluu olaanoo qaban uumuu, guddisuu fi bittinsuu irratti xiyyeeffata. Adeemsi kun qonnaan bultoonni midhaan gaarii fi oomisha guddaa kennuu facaasanii akka argatan gochuuf murteessadha. Barbaachisummaan isaa inni guddaan nageenya nyaataa mirkaneessa.

Gabaa gahaa fi sirrii argachuun qonnaan bultootaaf mufteessaadha. Gabaa gahaa yoo hin jirre yookiin hin arganne, oomisha isaanii gatii xiqqoon gurguruu yookaan badee dhabuu danda'a. Kanaafuu gabaan oomishtoota baay'ee barbaada.

Bineensonni bakkee baay'een sababa dhiibbaa namaatiin adamsuu seeran alaa fi jijjiirama haala qilleensatiin balaa dhabamuu keessa jiru. Isaan kun lakkoofsa isaanii gar malee hir'isee jiraachuu isaaniif gufuu guddaa qaba. Fakkeenyaaf arjoo gurraachaa fi qeerrensi sanyiiwwan addunyaa irratti balaa dhabamuu keessa jiran keessa muraasa.

guddinni hooltikaalcherii nageenya nyaataa fi hanqinna soorataa furuuf murteessadha . kuduraa fi muduraaleen gahuumsa soorataa dabaluu beela fi hanqina nyaataa hirisa. kanaaf hooltikaalcheriin guddinna fi nageenya keessatti baay'ee olaanaadha.

Tiraaktaroonni baay'inaa fi gosa hojii isaaniitiin addaadha. Isaan keessa kan gurguddoon tiraaktara lafa qonnaa guddaa tiraaktara rooga qulqulluu fi tiraaktaroota xiqqaa jedhamanii beekaman jiru. Tiraaktaroonni rooga qulqulluu lafa bal'aa keessatti saffiisaan hojii qotuu fi facaasuu hojjechuuf kan danda’an yoo ta'an tiraaktaroonn xiqqaani moo qonaa xiqqaaf iddoo dhiphaa fi hojii iddoo xiqqaa keessatti baay'inaan fayyadamu.

Sirna furdaa keessatti rakkoolee akka waliigaltee dhabuu, gatii gumaachaa fi ilaalcha maatii mudachuu danda'a. Rakkooleen kunneen furmaata barbaadu. Jaarsoliini fi abbootin alangaa rakkoo furdaa furuuf gargaaru.

agiroo keemikaalota fayyadamuun walitti dhufeenya hawaasaa fi qonnaan bultootaa cimsuu danda'a. gareewwan qonnaan bultootaa waliin hojjechuun beekumsaa fi mala haaraa wal jijiiruu danda'u. kanaafu agiroo keemikaalota fayyadamuun walitti dhufeenya hawaasaa daran cimsa jechudha.

Qonna loonii keessatti tekinoloojii haaraa fayyadamun uumisha dabaluu mirkaneessa. Makiinaa aannan funaanuu meeshaalee loon kunuunsuu fi qorannoo fayyaa loonii fayyadamu bu'aa guddaa kenne tekinolouojiin kun hojii horsiisee bultootaa salphisa.

Walumaa galatti midhaan nyaataa jireenya hawaasaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Oomisha, kuusaa, raabsaa fi fayyaa irratti xiyyeeffachuun rakkoo beelaa fi hanqina nyaataa hir'isuuf murteessadha. Midhaan nyaataa guddina biyyaa fi nageenya hawaasaa mirkaneessa.

Sanyii filatamaan barnootaaf faayidaa qaba. Barnoonni sanyii filatamaa barachuun beekumsa argatu. Barnoonni sanyii filatamaa qorannoo fi ogummaa dabare qonnaan bultoonni barnootaaf sanyii filatamaa fayyadamu. Kanaaf sanyiin barnootaaf mijatuu filatamaa ta'uu qaba.

biyyoonni hundi qulqullinaa fi qabiinsa sanyii to'achuuf seeraa fi dambii sanyii qabu. seerri kun sadarkaa qulqullina sanyii akkaataa mirkaneessuu sanyii fi daldala sanyii to'ata. seerri kun qonnaan bultoonni sanyii sa'aa fi gatii hin qabne irraa akka eegaman gochuuf gargaara.

Qorattoonni gahee guddaa qonna sanyii keessatti qabu. Isaanis sanyiiwwan haaraa kan dhibee dandamachuu oomisha guddaa kennuu fi haala qilleensaa jijjiirama dandamachuu danda'an uumuuf hojjetu. Hojiin isaanii wal fuudhiinsa saayinsawaa qorannoo hiddaa fi mirkaneessa qulqullinna sanyii irratti xiyyeeffata.

qonnaan butoonni hedduun maatii isaanii waliin lafa xiqqaa irratti hojjetanii bu'aa guddaa argamsiisa oomisha isaanii baay'ee gara gabaa geessuu osoo hin taane maatii isaanii nyaachisuuf oola. kanneen isaan irraa hafe ammoo gara gabaatti dhiyeessuun gara maallaqaatti hin jijjiirratu.

jiraachuun bineensota bakkee gammachuufii fayyaa sirna naannoo agarsiisa. naannoon bineensonni adda addaa keessa jiraatan biyyaa fi bishaan qulqulluu fi qilleensa gaarii of keessaa qabu yoo ta'u bineensonni naannoo tokko dhabaman kun miidhaa naannoo sanaa mul'isa kunis fayyaa namaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a.

baankiin nyaata hojii isaa keessatti odeeffannoo fi galmee namoota gargaaraman sirnaan galmeessa. galmeen kun gargaasa sirritti raabsuuf gargaara. odeeffannoon kun hojii baankii nyaataa iftoominaa fi amanamummaa qabaachuuf murteessadha.

garbuun biyya keenya keessatti midhaan guddaa fi soorata cimaa ta'ee dha garbuun nyaata fooddaa horiifii indaastirii keessatti faayidaa olaanaa tara akkasumas gosa garbuu garagara ni jiru

Walumaa galatti baankiin nyaataa hawaasa keessatti faayidaa olaanaa qaba beela fi hanqina nyaataa hirdhisuun jireenya namootaa foyyisa kanaaf baantin nyaataa hojii isaa itti fufiinsaan gaggeessun nageenya gammachuu fi guddina hawaasaa mirkaneessa.

Sanyiin qonnaan bulaatti dhiheessuun dura dandeettii biqiluu isaa qorachuu barbaachisaadha. qorannoon kun sanyii meeqaa akka biqiluu danda'u fi haala gaariin midhaan uumuu akka danda'u agarsiisa. Dandeettii biqiluu sanyii dhaabilee mirkaneessan sanyiitiin kan raawwatamu yoo ta'u sanyiin dandeettii biqiluu gadi bu'aa qabu gabaatti dhiheessuu dhabuuf gargaara.

Sirni furdaa keessatti dubartiini fi dhiirri waliigaltee irratti hirmaatu. Waliigalteen kun fedhii fi jaalala lamaan irratti hundaa'a. Fedhii lamaan yoo hin jirre sirni furdaa hin milkaa'u jechuudha

Midhaan nyaataa yeroo baay'ee nyaata bu'uuraa ta'ee soorama. Namoonni hedduu midhaan nyaataa akka buddeenaa, daabboo, muucaa, marqaa fi kisiraatti qopheeffatu. Akka aadaa fi duudhaa biyyaatti midhaan nyaataa haala garagaraatiin qophaa'a.

Leenjii fi hubannoon qonnaan bultoota hooltikaalcharii keessatti murteessadha. ogummaa fi beekumsa argachuun mala oomishaa, dhibee to'achuu fi gabaa irratti dorgomuu danda'u. Kanaaf hooltikaalchariin leenjii fi hubannoo qonnaa keessatti daran barbaachisa.

bineensonni bakkee balaa bineensota biroo irraa of eegu. bineensonni gurguddaan bineensota xixiqqoo sooratu. of eeggannoon kun jireenya isaanii dheeressuuf gargaara. bineensonni bakkee mala addaa addaa fayyadamu. kanaaf of eeggannoo isaanii qorachuu barbaachisaadha.

tajaajilli fayyaa horii balaa midhaan mancaasuu fi beela irraa eeguuf gargaara. horiin fayyaa ta'e midhaan mancaasuu hin danda'u. midhaan mancaasuun beelaf sababa ta'a. fayyaan horii midhaan eeguuf murteessadha. kanaaf tajaajiilli fayyaa horii oomisha eeguuf barbaachisaadha.

bosonni gosa biqiltoota garaa garaa of keessaa qaba. mukkeen harbuu dhangala'aa uumamaa keessatti argaman guddina bosonaa mirkaneessuuf biqiltuu filatamaa lafa irratti dhaabuun barbaachisaadha.

Bineensonni bakkee haala jireenya naannoo isaanii waliin madaquuf meeshaalee adda addaa uumamaan argatan qabu. Fakkeenyaaf arjoon bishaan dheeraa tokko usoo hin dhugiin yeroo dheeraa turuu jiraachuu danda'a. Reettiin immoo naannoo qorraa keessatti gogaa furdaa fi rifeensa qaban ofirraa qabuun ho'a qaama isaanii eeggatu.

Qonnaan bultoonni beekumsa aadaa fi muuxannoo waggoota dheeraa qabu mala aadaa yeroo qilleensa fi gosa biqiltootaa irratti hubannoo cimaa qabu. Kanaaf qonnaan bultoonni beekumsaa fi muuxannoo addaa qaban jechu.

Bishaan gahaa fi mala walaabaa isaa sirrii fayyadamuun midhaan argamsiisan oomishuuf murteessadha. Hanqinni bishaanii oomisha hir'isuuf sababa ta'uu danda'a. Kanaafuu bishaan gahaa fi barbaachisaa ta'e oomishuuf murteessadha.

Misoomni bosona uumamaa fi kan qonnaan bultootatiin dhaabbate guddifachuu, eeguu fi fayyadamuu jechuudha. Bosonni lafa, qilleensaa fi uumama naannoo eeguuf shoora olaanaa qaba.

Sanyii filatamaan oomisha baay'ee fi saffisaa kennuu danda'a. oomishni baay'inaan argamu galii qonnaan bultootaa dabala. Sanyiin akkasii gabaa irratti gatii olaanaa qaba. qonnaan bultoonni sanyii filatamaa fayyadamuun jireenya isaanii fooyyessa. Kanaaf sanyii filatamaa filachuu barbaachisaadha.

Hooltikaalcheriin aadaa fi duudhaa hawaasa tokkoo keessatti iddoo olaanaa qaba muduraa fi kuduraalen ayyaana qcidha kabajaa fi walgahii adda addaa irratti qophaa'u. Aadaan hooltikaalcherii mallattoo addaa ta'a.

Foolii gabbataa yookiin faartilaazarii kan jedhamu biiqiltootaaf nyaata barbaachisaa kenna. Fooliin kun naayitiroojeen fosfarasii pootaseemi fi mineraalota garagaraa of keessaa qabu. Biqiltoonni kunniin guddinaa fi oomisha dabaluuf murteessadha.

Qonna keessatti tiraaktarri beelladoota qonnaa bakka bu'eera. Garaagarummaa isaan gidduu jiru guddaadha. Tiraaktarri humna guddaa fi saffisa olaanaa qabu. Kunis hojii lafa guddaa yeroo gabaabaa keessatti xumuruuf dandeessisa. Beelladoonni immoo baasii eeguunsa xiqqaa yoo qabaatanillee humnaa fi saffisaan tiraaktaraa hin ga'ani.

Sirna furdaa keessatti waadaa fi kakuu aadaa ni taasifamu. Waadaan kun walitti dhufeenya maatii lamaan jabeessuuf oolu. Kakuu fi waadaan kun seera hawaasaa keessatti ulfina guddaa qaba jechuudha.

Hojii qonnaa sanyii keessatti rakkooleenii fi qormaanni gulguddoon jiru isaanis dhibee sanyii irra darbuu yeroo rooba fi qilleensa hamaa fi sanyii qulqulluu ta'e dhabuu dabalata. Dhibeen sanyii irra darbuu yoo uummame miidhaan qonnaan bulaa jalaa hundaa mancaasuu danda'a kanaaf too'annoo dhibee cimaa fi eegumsa sanyii sirrii gochuun qormaata kana to'achuuf murteessaadha.

Midhaan nyaataa jechuu soorata bu'uura namoonni jireenna isaanii ittiin gaggeessaniidha. Midhaan kun akka qamadii, garbu, shaayi boqqoolloo fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qabudha. Midhaan nyaataa sadarkaa addunyaa irratti faayidaa guddaa qaba.

Teknoolojii ammayaa fayyadamuu agiroo keemikaalota keessatti bu'aa guddaa qaba. Mala haaraa meeshaalee sirrii fi qorannoo fayyadamuu miidhaa xiqqeessa, oomisha dabala. Kanaaf teknoolojiin faayidaa guddaa qaba jechuudha.

Walumaagalatti tajaajila fayyaa horii hawaasaa fi biyyaa faayidaa olaanaa qaba. Fayyaan horii oomisha nyaata fi diinadee cimsuuf murteessadha. Tajaajilli fayyaa horii dhibee ittisuuf kunuunsuu fi guddinna horii mirkaneessuuf barbaachisaadha. Kanaaf tajaajilli fayyaa horii xiyyeeffannoo guddaa barbaada.

Bineensonni bakkee bineensota bosonaa fi gammoojjii keessatti argamanidha. Isaan kun naannoo gara garaa keessa jiraatu. Fakkeenyaaf leenca, qamalee, hoolaa bosonaa fi sareen bosonaa ni jiru. Bineensonni bakkee jireenya isaanii bakka addaa keessatti gaggeessa. Naannoo isaan itti argaman bifa garagaraa qaba.

Qonna loonii keessatti mootummaanii fi dhuunfan waliin hojjechuun guddinna loonii saffisiisa. Mootummaan deeggarsa tekinoloojii deenji fi maallaqaa kennuu danda'a. dhuunfan immoo hirmaannaa fi inveestimentii gochuun kan loon fayyadudha.

Qonna indaastirii keessatti rakkoolee akka hanqina oomishaa gatii gabaa fi balaa qilleensaa furuu irratti hojjechuu barbaachisaadha. Rakkooleen kunneen indaastirii qonnaa furmaani sirrii indaastirii qonnaa irbuu barbaachisaadha. Kanaaf rakkoolee furuu irratti hojjechuu murteessaadha.

Midhaan nyaataa oomishuu deeggarsa mootummaa fi dhaabbilee garagaraa barbaada. Mootummaan midhaan nyaataa oomishuuf qonnaan bultoota leenjii meeshaale fi deeggarsa maallaqaa kennee deeggarsi kun oomisha midhaan nyaataaf oola.

Qonna indaastirii keessatti daldala gabaa bal'isuun faayidaa olaanaa qaba. Oomisha indaastirii qophaa'e gabaa biyya keessa fi alaa irratti gurguramuun galii dabala. Gabaan bal'inaan oomisha indaastirii fudhachuu danda'a. Kanaaf daldala gabaa babal'isuun qonna indaastiriif murteessadha.

Midhaan nyaataa oomishuun rakkoolee akka hongee, balaa gogaa, dhibee biqiltuu fi balaa bineensaa muudachuu danda'a. Rakkooleen kunneen oomisha midhaan nyaataa hir'isa. Furmaata argachuuf qorannoo fi to'annoo barbaachisaadha.

Midhaan nyaataa kuusaa gurgurtaa fi raabsaa keessatti faayidaa dinagdee qaba. Qonnaan bultoonni midhaan nyaataa gurguruun galii argatu. Gurgurtaan midhaan nyaataa gabaa keessatti hojii fi carraa hojii uuma.

Oomisha poostikaajerii keessatti mala ammayaa fi aadaa walitti makuu ni danda'amu qonnaan bultoonni lafa qopheessuu biqiltuu filachuu bishaanii fi qoricha ilbiisaa itti fayyadamu oomisha isaanii fooyyessuu ni danda'u.

Sadarkaa biyyaalessaatti tiraakterri nageenya nyaataa mirkaneessuuf ga'ee olaanaa qaba. Biyyoonni tiraaktera baay'inaan fayyadaman oomisha midhaanii guddaa waan qabaniif of danda'uun isaanii guddaa dha. Oomishni guddaan gabaa keessatti gatii midhaanii to'achuuf gargaara. Akkasumas galii biyyattii oomisha qonnaa irraa argamsiisan guddisa.

midhaan nyaataa soorata qaama namaa keessatti barbaachisaa ta'e of keessaa qaba sooranni kun kaarboon hidireet, vitaaminii pirootiinii fi mineraalota garagaraa of keessa qaba. Midhaan nyaataa fayyaa namaa eeguun shoora olaanaa qaba.

Tajaajilli fayyaa horii balaa dhukkuba daddarbaa irraa eeguuf gargaara. Dhukuboonni akka bookee fi sombaa rakisaa daddarba ogeeyyin fayyaa horii talaallii fi qolicha kennan kunis balaa dhukkuba daddarbaa hir'isee, fayyaan horii hawaasaa faayidaa qaba.

sanyii filatamaan jijjiirama qilleensaa dandamachuu danda'a. qilleensi jijjiiramuun sanyii filatamaa barbaachisa. sanyiin akkasii balaa qilleensaa irraa of eega. Qonnaan bultoonni sanyii jijjiirama qilleensaa dandamatu filachuu qabu. kanaaf sanyiin qilleensaa jijjiirama dandamatu filatamuu qaba.

Midhaan argamsiisan naannoo eeguufis faayidaa qabu biqiltoonni kun lafa irraa gogaa fi harcaati ittisu akkasumas bosona uumuu fi qilleensa qulqulleessuu keessatti gumaacha. Kanaaf midhaan argamsiisan naannoo eeguuf faayidaa guddaa qaba.

Baanki nyaata hojii isaa keessatti ilaalcha hawaasaa jijjiiruuf sochiiwwan garagaraa gaggeessa. Hawaasni akka waliif yaadu gargaarsa firmaatufi nyaata hin barbaachifne hin balleessine barsiisa. Sochiin kun aadaa gargaarsaa cimsuuf.

Sirna furdaa keessatti ilaalchi dhaloota haaraa fi dhaloota durii garaagarummaa qabu. Dhaloonni haaran Sirna furdaa salphisuuf yaala. Dhaloonni durii immoo aadaa fi duudhaa tikfachuuf tattaafata. Garaagarummaan kun marii fi waliigalteen furuu barbaachisaadha.

midhaan nyaataa gurgurtaa fi gabaa keessatti gatii garaa garaa qaba. gatiin midhaan nyaataa yeroo oomishni heddumaatu gadi bu'a; yeroo oomishni xiqqaatu olka'a. gabaan midhaan nyaataa diinagdee biyyaa keessatti shoora olaanaa qaba.

Misoonni bosonaa lafa gogaa fi harcaati irraa eeguuf murteessadha mukkeen lafa jalaa cufuun bishaan kuusu fi lafa gogaa ittisuuf ni gargaara. Kanaaf misoonni bosonaa ga'ee olaanaa qabu.

Sanyii fudhatamaan yeroo gabaabaa keessatti bilchaata. Yeroon bilchaachuu sanyii oomisha saffisaa argamsiisa. Qonnaan bultoonni yeroo hojii isaanii sirnaan qopheessu. Sanyiin yeroo gabaabaa keessatti oomishuu hanqina nyaataa hir'sa. Kanaaf yeroo bilchaachuu sanyii murteessa.

Bineensota bakkee balaa dhabamuu jalaa oolchuuf sagantaaleen eegumsaan adda addaa hojiirra oolu. Kunis bosona eeguu, adamsuu seeraan ala dhabamsiisuu, bakka jireenya deebisanii ijaaruu fi qaama sanyii bineensota tursiisuuf bakka addaa uumuu dabalata.

Faayidaan tiraaktaraa qonnaa baay'ee guddaadha. hojii humna namaa fi beelladootan yeroo dheeraa fudhatu yeroo gabaabaa keessatti qulqullina olaanaa fi bu'aa qabeessummaan akka raawwatamu godha. Kunis yeroo qonnaan bultoonni hojii isaanii xumuran yeroo gabaabaa keessatti midhaan isaanii gurguratan dabala.

Qonna loonii keessatti inveestimentii fi deeggarsa maallaqaa barbaachisa. Indaastirii loonii maallaqa baay'ee barbaada. Inveestimentii gahaan qonna loonii guddisuuf murteessaadha. Kanaaf, deeggarsi maallaqaa fi inveestimentii barbaachisaadha.

Tajaajilli fayyaa horii hojiiwwan qorannoo fi barnootaa keessatti faayidaa qaba. Qorannoon fayyaa horii dhibee adda baasuuf furmaata kennuuf oola. Barattoonni ogummaa fayyaa horii barachuu danda'u. Qorannoon kun fayyaa horii cimsuuf gargaara. Kanaaf tajaajila fayyaa horii qorannoo waliin walqabata.

sirna furdaa keessatti yeroo fi bakki sirna gaggeessuu murteessa dha. yeroon kun yeroo munaa ganna yookan ayyaana addaa irratti ta'uu danda'a. bakki immoo mana maatii iddoo ayyaana yookan bakka bal'aa ta'uu danda'a.

Baankii nyaataa hojii isaa keessatti walitti dhufeenya biyya keessa fi alaa cimsuuf carraaquun dhaabbileen addunyaa fi biyyoota biroo irraa deeggarsa argachuu hojii isaa barbaachisuuf gargaara. Walitti dhufeenyi kun hojii baankii nyaataa guddisa.

sirna fudhaa keessatti ijoolleenii fi maatiin hirmaannaa ulaanaa qabu ijoolleen gammachuu fi bashanana keessa hirmaatu maatin immoo deeggarsa gorsaa fi qooda fudhannaa qaban.

Sanyii qulqullinni isaa mirkanaa'e booda sirriitti qabamuu fi eeggamuu qaba sanyii yeroo dheeraaf tursiisuuf hoo'i xiqqaa fi qilleensi gogaan barbaachisaadha. Sanyii bakka jiidhaa yookiin hoo'aa jiru keessa yoo kaa'an dandeettii biqiluu isaa dhabuu yookin dhibeen rukutamuu danda'a. Eegumsi sirriin qulqullina sanyii eeguuf mutte.

qonna indaastirii keessatti inveestimentii fi maallaqa gahaa galchuun barbaachisaadha. indaastiriin qonnaa maallaqa baay'ee barbaada inveestimentii gahaan indaastirii guddina qonnaaf murteessadha. kanaaf inveestimentii fi deeggarsi maallaqaa barbaachisaadha.

Dinnichi midhaan soorataaf akkasumas qoricha uumumaa keessatti oola. Dinnichaan viitaaminii fi mineraalota hedduu of keessaa qaba. Kanaaf fayyaa qaamaa cimsuuf gargaara. Kanaaf dinnichi midhaan soorataa keessa isa tokko jechuu ni danda'ama jechuudha.